goota gbuni ka bia maa ʒiya maa ka saɣari bɛ goota maa ni ka so mii ʒɛ n baɣa nimaani ka piri namda sabinli ka piri soks piɛlli ka yɛ liiga wain kala ka ʒɛ n baɣa bia maa ka shab mii gba ʒɛ tooni maa bia maa yɛla liiga ʒiɛ ka zaŋ o nuu n tabi o zuɣu ka piri namda ʒiɛ ka ʒi goota maa gbuni

komni m boŋɔ ka bihi be dinni diɛmda bia maa yela liiga ʒee ka so jinjiɛm sabinli ka so mee gba ye liiga buluu ka so jinjiɛm sabinli ka voori o kpee maa n labisira nyaanga o kpee maa gba yela buluu ka so jinjiɛm sabinli ka bihi ayi mee gba be tooni maa ŋun bala mee gba yela liiga sabinli ka so jinjiɛm sabinli ka ŋun mee be bolli maa tooni maa n ye liiga piɛlli ka so jinjiɛm sabinli ka bɛ zaa mori ni bɛ ŋmɛ bolli maa.

tinkpaŋa m-bɔŋɔ maa ka yili kpula beni ka cheche ʒi yili maa nyaaga ka bia ʒe di tooni bipuɣin' bila m-chana ka ʒi baaji ka bidibiga be o tooni ka gba ʒi baaji ka bɛ biri kawana yili maa ni sambani ka bi' bila gba ʒe bidibiga maa tooni ŋun ʒi baaji maa tooni ka mɔri beni ka bɛ kabisi dari sɔŋ yili maa tooni ka vari mi gba do n-do tiŋa.

hool ni n lahi bɔŋɔ maa ka kɔpu pa teebuli maa zuɣu ka buuks biɛni kuɣusi bɛ dinni ka dufɛya pa dizuɣu ka naan yi chɛ dainin teebuli mini kuɣusi ka naan yi chɛ tiivi maa ni bɛ luɣu shɛli maa bini pa dizuɣu vari bɛ dinni ka chɛ kɔpu nim maa ni wool pipa nim maa ka bin mii do di tiŋli